Hayssape bollan de7iza misiley taani be7ishin dungguza mayo danne hara mayo mayida asati issipe shiiqetti uttidayssi beettes. Issi addeyka manaxxire wothidi des.

haysappe l bollan nu be'izayssa mala gidikko dunguza qoobe may7idanne mayonna keehe piccora asati kezidi haasayizayssanne dimxe gidizayssi beettees

hayssafe bollan de7iza misile nuni xeellishin daro asati shiiqeti gita addarashe giddon uttidi deizayssa beyeettes asatappeka sinthe baggan gamo dunguzay gita carqera ooththeti entafe sinthe laxafetidayssa beyeettes

hayssafe bolla noni weeshin dunguzza wuiqo cencha may7o mayda asatanne hara dumma dumma may7o mayda asati beettosona issi indoykka karetha may7o may7ada bayfe manaxirowetha betta

hessafe bollan deeza misilemoona meesi kita qaame giddon asati xaxarappe kizidi hara bisse baanas makina giddo geliza asati beettoosan hayssatikka banta homen xaaxida

Hayssafe bollan deiza misile nuni xeellishin daro asati shiiqeti deizayssa beyeettes ha asatappeka baggay uttidi deishin baggayqa eqqidi deees izetappeka guye baggan gita sohoy beettees.

hayssafe bollan beettiza misiley daro motereti bajajetinne makinati ha issife shiiqeti laagetishe izayssa beyettes entafeka guye baggara pooqeti beettosonna

hayssafe bollan deiza misiline i geshi arba minci haylle erisooti yiza bessan gaamo cimati dungussa maydi maata papushen akkidi masqala yo7o gidi masqala bonchizayssi beettees

Hayssafe bollan deiza misile nuni xeellishin daro motoretinne daro makinati laagetishe deizayssa beyeettes hayssafeka sinthe baggara motera laaggizay issi tirafike pooliseekko.

hayssafe bolla nu beyiza misiley daro asati shiiqeti eqqidayssa beyettes ha asatikka gamo dunguza koote qoobekka aaththidi de7eettes killi baggara deiza asati gammo baahile maata oykkidi de7eettes

Hayssafe bolla nu beyiza misiley gashenayti kaa7iza bessay beettees habessafekka guye baggara dalga woray deees izappeka ha baggara ogey deees

hayssafe bollan de iza misile nuni xeellishin hospun asay uttidayssa bessees ha hospun asatappeka sintha baggara oyddu asati uttididi oosona ha oyddu asatappeka issi nay gamo dunguza iskarbe abe qoodhen xaaxidi deees

hayssa bollanshi idasale minhi zalishin daro asati shiatti uttireessa bassee haasatappe namho hasa ci gamo dongussa may7o may7idi de oosona issinaykka muslimata mayo may7di deees

hayssafe bollan deiza misile nuni xeellishin daro asati shiiqettidi ha simmi eqqidayssa beyettes ha asatikka bollara aaththida shuraabey gamo cencha giza dunguza maydidi oosona

hayssafe bolla baggara de'iza misiley issi addey ha simmi uttidayissa bessees ha addeyka ba kushen maygirafoone oykkidi deees izappeka guye baggara aykkoa ziggita wazi eqqidi de'ees

Hayssafe bollan deega masilerau geysso gootha mayome karexa dumma dumma may7o mayida asati gita sookarsin uttidi deyosan hayssatappeka heedzdzanne oyddafe daro asati onaxide oothe

Hayssabey bollan deessa misile nifeshin dumma dumma may'o may'ida gita asatenne marqi asati issife shiqeti uttidi haasa laamittiza hayssabeykko dupushisa hayssabe anas dandaaye.

hayssafe bollande iza misile nuni xeellishin issi indiya ha simma uttidayssa beeettes ha indiyakka ba kushe maygirafoone oykkada nashshizayssa beyeettes ha bagga kushen qasse waraqate oykkada nashshawus

hayssafey bollan de'iza misile nuni xeellishin daro asati eqqidayssa be'eettes ha daro asatappeka sinthe baggan de'iza asati oydati gamo dunguza mayo may7idi de'oosona entapfeka sinthe baggar deizadey ambasadere mayides

hayssafe bollan beettiza misilen nuni xeellishin daro oydeti beettosona oydetappeka sinthe baggan deiza heedzdzu oydeta bolla heedzdzu asi uttidi deees ha eedzdzo asatikka ba kushen mastawusha deftere oykkidi de7oosona

hayssafe pude bagga nu xeelliza misiley issi adde ha simmi uttidayssa bessees ha addeyka ba kushen maygirafoone oykkidi haasayees ba sinthenka ajenday uttidi deizayssa bessees

Hasafe bolla artodokse ammana bidida asay issife shiqidi maxana may7di uttidayssi beettees hayssika ootha ala may7edi uttidayssa beyamas danrays

Hayssappe bollan booththa may7o may7di shoore achchen eqqida asati beettosona ha asatikka banta huphe bolla booththa shaashe xaaxidosona inta guyerakka mithay beettees.

hayssafe bollan issi indiya mana ooththo ooththashe dizayssi beettees woykko jabana uttada midhashe de7as ha aayi akka ba huphe bolla shaashe qaccada de7ezessa misiley bessees

Hayssappe bollan miiththappe ooththettida dumma dumma tukkees goyiza miishshati beettosona hayssafekka issine tama cuyisizayssa giddishin issinoy qasse sine woththizayssakko

Haysappe bolan deyza misiln issi aya xibabe mayada wolqi banta ayo barsishe dizassi bettes.hino aye sinthenka hara asati deyosona.

hayssafi bolla nam'a nayti maazen diza pintiza haaththaachche yiidi eqqidayti beettees issi nayka ba qodhen dunguza qachedi dees

Masabi bollan daro asati issife sinqetidi dunguza maydinne ahashen qasse daro asi tookkidi ge bolla hanettizass dentees dungiza poageka wothida asati.

hayssafe guunan gooththa mayo may7di kaathe achen eqqida asati weyettosonna hayssatikka bantahu7e bolola gooththa shaashe xinxamini deyoosonna

hayssafe bollan de'iza miisile nuni be'eshin daro asati salafettidi eqqidayssi beettees issi gashe lo'iza na'iyakka ha xeelashe deizayssa ha miseley taas qancesanas dandayides

bollande izamasilenos qoncisiza issifetetha bessees haysatikka issi sohase gidishin gita ma soofen issife kath shiishshidi maanas inti giigettizayssa hayssi misinay qonqisees

Hayssappe bollan de'izassi misila nuni beyshin asay markabe bolla kezishshe mayizan may'an payddon usupunan gidana asati mayetiiddossona issi nyakka indokko

hayssafi bollan jeezam sinani weessin namo ototi tamo bolla qaadeti didizayssa biinoos dandaws nam7ata garsan qa taomay iixishi deees donika kaxishe deees

Hayssafe bolla baggara nu beyiza misiley macanayti issife shiiqettidi uttidayssa bessees ha uttida macanaytappeka guye baggara lo7iza puutoti deizayssa bessees.

Hayssafe bollan diza misile nuni be ishin gita suuqey woykko bayzettizasoy beettees hayssanka masobeti sapeedati dumma dumma miisheti bayzettishe de'oosona

Bollande iza misile nuybeessi saay pode eexanas teelidinne bonqiti dizayssi beettees cuyayka pode saappe tollu gidi kezizay beettees ayssi heeraykka shuchcha mala heera giddoy erettees.

Hayssafe bollan deiza misile nuni xeellishin daro asati shiiqeti haaththa matan eqqidi deizayssa beyettes ha aaththa matappekka pude baggan gita shuchchay deees

Hayssafe pude baggan bessiza misilen nuni xeellishin nam,u asati eqqidi deizayssa beyeettes ha nam7atappe issi nay issuas sertifikeete immizayssa bessees issi nay gamo dunguza may7o maydidees

hayssafe bollan deiza misilen nuni xeellishin gita gimbe bolla hawulte para hawulte bolla asi deizayssa beyeettes ha aseykka ha caalu undeyssa giza addakku

hayssafe bollan de7iza mishilen nuni xeellishin daro asati de7oosona ha daro asatappeka sintha baggan may7o suuqay deees ha may7o suuqa giddon maxo qamiseti de7oosona

hayssafe bolla nu beyiza misilen daro maxo qamiseti de7osona ha maxo qamisetikka addeska indoska gasheska gitaska geetettidi oosettidi de7oosona

hayssappe bollan beettiza misilen nuni xeellishin gita keeththey beettees ha keeththey beni woden oohthettidayssakko iza sunthayka laalibeela geetettes

Hayssafe bolla nu beyiza misiley heedzdzu nayti ha simmi eqqidayssa be eettes eetikka kushe be kushe oyketidi de7oosona maxo qamisekka aaththidi de'oosona

hayssafe bolla nu beyiza misiley issi addey issi addes sertifikeete immishe deizayssa bessees ha addetappeka issi nay gamo dungu zakkoote aaththidi deees ba ayfenka manaxire aaththidi de7ees

haysafe bollan beettiza misilen issi inddiya tama eethashe de7izayssa besse ha inddiyakka ba kushen manqorqoriya oykkada de7awus ha manqoreqoriyapekka haathey gogissashe de7awus.

Hayssafe pollande ize misile minibeson issi aawara issi aayira kawoy utteza oyde bolla tidide hoossona geenqa sinthenka lo7da ciishay de'ees.

hayssafe bolla nu beyiza misiley booththa waraqate bolla gita xuufera linkid ingiza inparanjetho xuufey beettees ha paranjetho xuufa giddofekka ingizara samay qalamen de7awus

hayssabe bollan dehiza misilonomebekishin gita dalga gibbey beettees hayssanka buro ooththeti sheme ooththettidi wurida keeththeti beyttoosona maburaate shuboykka beettees

Heyssafe bollan deriza mishilamedios paydoyn uddu asati badala giddu gelidi armizayssanne diixis zayssa deyanas dandayetes issa addesa zokko zaaredi ekkides

hayssafe bollan deisa misilen nuudeshin maaburate yizayssa waanna qotaxarettiza yeley beettees hayssika nam7u bolleta giddon udtidayssa hayssi misile qonxusees

hayssafe bollan de'iza misile nuni xeellishhin nam'u asay poole bolla ke'idi mabrate giigissizayssa bessees entafeka ha baggan diza xuufay yesira xiggenale makanawonne miqoareti hayill aqirboot giza xuufey beettees

Hayssafi bulan de iza misana yunizeeleshin koofegistoole biittaninne bode bakara ha simmida poschere biyettes aposchereyssa zahara giza xuufaera delees zahara giza xuufappe duga bagka zahara afqadon na qorsa purs diza xuufesa biittees

hayssafe bollande iza misiley awash banki diza gitara xaafettida misiley beettees hayssanka he awash banka disu waanna misira beetinxafu misira bootas izay amarathon xaafetti

hayssafe bollan diizon wesili nuni peshin intespira kesi sifiipe wode siii aaththiti gidayssa eriso bankese kessidayss beyettees

hayssafe bollan deiza misilen oydeti tukke uyanas kezida ollan uttidi deizayssi beettees pude baggarakka motereynne asati beettishe de7oosona

Hayssappe bolla de'iya bitaniya be'ishin issi addey ha simmi eqqidi de'iza issa beettes. Ha addekka ba kushen makirafoone oyikkidi dees. Manaxirekka aathidi dees.

hayssafe bollan deiza misile nuni xeellishin yissate fuyish shelemu giza xuufe samayera xaafettidayssanne izappe guye baggan galal7o malkera deizayssa beyettes pude baggan qarzen birehambank giza xuufeykka beettees

Hayssafe bollan deesayssa mugeeshi nam'u nayti xaaphe yuushin ittidizayssi beettees hoyssi haytikka banta sinten gorchu qora haaththe woththidosona issi loyka silke haasayiss.

Hayssafe bollante iza misiletanfeshin hissi aadde beettees hayssa sintenka dabtareynne dunguzdza xarape giigettettidayss beettees izaachchenka tuphe bandiray dees

hayssafe bollan deiza misiley biherawi qiqimenna yegio strateji qubena yegammozon faynans memeriya heratenoch yewuyit medireg diza xuufe gitara xaafettida pooschereppe pude bagganqa itophiyanne debube bayndiray issife deizayssa beyeettes

Hayssafe pude baggan beettiza misiley issi kaafe bolla uttida daro asata bessees ha daro asatappeka sinthe baggan heedzdzo asati lo7ethidi beettosonna intafeka ha baggan diza issi naay lo7ethi beettees.

Hayssafe bollan issi addey karetha may'o may'idi ba kushen duuna woykko ba duunan kushe woththidi uttidayssi beettees hayssas guyerakka dumma dumma daro asati de'oosona.

hayssafe bollan issante so7o mayon wuydi ba hudhe bollaka qoofe othidi be qofa asas yootizayssi beettees izaabiyenka dumma dummu bin oykkida ka meti teweesa

Heessape bollan asati biidiyo peyizayssanne ottanas lo'daso bidi dees hessikka arba minccen beettizayssa beyoo danda'oos gitta wooraykka beettees

Hayisappe bollon deegan yusside talibeeshin issa ada eqqidi goossisa sigeettees izaachchenka hara asati issida eqqidi dayizassa goossile taas quucisees.

Hayssafe bollan de7iza addey karetha shamize mayidi ba ayfe bolla manaxxire wothi kushe idimmi eqqidi miiccishe dizay beettees hu7eykka izas bo7akko.

Hayssafe bollan deiza huussine issi adde makilakiya may7o may7ide dodhdphiya bandira kessizayssanne matara diza asati poolisetho ekkidi bandiras boncho bessizayssi beette.

hayssafe bolla baggara nu beyiza misiley daro asati issi addarash giddon uttidi deizayssa bessees ha uttida asatappeka sinthe baggara heedzdzo asati uttididi doosona entafeka issiniya indoko.

Hayssafe bollan nu beyiza misiley issi addey ha simmi uttidayssa beyeettes ha addeyka be sinthen komputere woththidi diza komputera bochichishe deees izappeka guye baggan nam7u ciishati beettosona

haysafe bollan de'iza misile yunpeshin gita qaasi hiskiza hospitaale sinthe pultetinne alabasi dizayssi woykku ciishati dizayssi betishe deis

Asafe bollan deiza misile nonibeyishin asati shiiqetida uttida yssi beettees haasatappeka nom'ati bantahophen shaa shin xinxamo xinxamoeda hayssatikka musolime ammano gidoyssa eranas dandayi.

hayssafe bollan beettiza misiley issi lo7iza keeththe giddon de7iza iqata bessees ha iqatappeka issoy soofakko soofay ha bagga simmiday boothth gidishin nam7u baggan simmiday hara kalarekqo

hayssafe bollan deyiza misile nuni xeellishin daro asatis shiiqeti issife uttidayssa beyeettes ha asateppeka sinthe baggan deiza heedzdzu macati zo7o zo7o wazi maydide oosona

Hayssafey bollan de'iza mishile nuni xeellishin lo'iza pooqe keeththay beettees ha pooqe keeththafekka guye baggara hara pooqe keeththey deees sinthe bagga pooqe keeththa sinthe baggan aspaltey dees.

Hayssafe bollan deiza misiley daro asati eqqidi deizayssa bessees ha asatikka be giddon haasayiza deizayssa bessees entafekka pude baggan wuronna mith mitha mitha eqqidayssa bessees.

hayssafe bollan de7iza issi addey saketidi alga bolla yiidi dhiskidayssi beettees hayssaska kushe bolla dhaley imettishe de7ees qoodhenka karetha kire qachidi dees

haysafey yoegan deiza misidan haakkimi asati zo7onoyedi suuth asasinete giza ganta meleya may7o mayedi issife ha ishe de7ooson

hayssafe bollan deessa sadash ekonomi beeshin issi paranji addey beettees izaachcherakka issi dunguza may7o may7daddey de7ees ha baggara qasse zo7o borsa aaththida addey beettees

Hayssafe bollan issi aawa yiidi giira ciggidi deresene ekkanas nangizayssi beettees issi addey qasse izas xaafidi giigissanas hokkidi dizayssi hamisilan beettees

haysafe bollan de'iza misile nuni beeyshin samay cakke hiixettida xaaphe yuushon asati dumma dumma may7o malidi shiiqeti uttidayssi beettees hinerakka ayhaayfeta inuusie deyoos

Hayssafe bollandeygemesinne ayfe argida asa asay akamizayssi beettees hayssatappeka issi aayoy koshsha kude denthada galatizayssanne xoosses bonchwe mizayssa bedhee

Hayssafe bolla nu be'iza misiley booththa qalameti ettida fooqe keeththa bessees fooqe keeththafekka sinthe baggara heedzdzu asati de'eettes izappeka guye baggara issi addey eqqidi deizayssa besses

Hayssafe bollan de'iza misile nuni xeellishhin issi addey ha simmi eqqidi haasayizayssa beyettes ha addeyka ba kushe maygirafoone oykkidi deees izappe gamo dunguza beettes.

Hayssape bolla deisa dimonobeeshi kardeson ooththeza n doydoyssi erettes tamare suntha mezakabada ha simmal xeellashe daas huphenka aykko hasi qammadus

hayssafe bollan de iza misile nuni xeellishin oyddu asati eqqidi dabbo baththizayssa beyeettes ha dabboyka gita darphe bolla uttidayssa beyeettes xarpha bolla dabbafe hara heedzdzu haylandey uttidi deees

Hayisape bollan be'iza misilem oyidu bootha mayo maydi eqida asata be'etes ha asatapeka sinithan bagara daro dhale ayinateti de'osona.

Haysappe bollan de iza misiley wolayta sooddo beetteyssa hayssika gita dibaawey wolayta sooddon beettizayssa bessees cilelo mithatikka deroosana

hayssafe bollan de'ixa misino issa adey izaytenna saamina ey kolorgo issife suusse hidi poltiran tayssas manas angistofeydassara zoretidass bettees

Haysaffe bolan issi addey eqidi oydu maygraponey deyshin hasaya ba kita athizzayssi guyeraka samaye medho oyqida magaragay dees

Hessafe bollan gibizayssan issi donguza mayo xibabe mayda indiya yaada dibaane qanxare denthiza yssi beetees ziacharakka hara asati de7oosana.

Sape bol deeson sinyooniseti shinfaro asati haa shi uttiday sa piheetti hahiqi uttidayssa cappika ichashay sinte aggara di uusan hechasha tappika namuqo asay mala qanqoa.

Hayssafe bollan de7iza misile nuunu xeellishin kobilestoone doorethay nuus beetees ha kobilesttoone doorethafekka guye baggan daro asa beettosona enttika haa bizay he bizay walakwttidi de7izayssa bessees.

Ha misileppe bollan issi addey dungoza moy moyzi ba bebeayfe bollan manaxere wothidi dunguza qoobekka aaththidi bamba doydi kushi miicetidayssa beyaytes goda guyirakka asati doosso.

hasafe bollan deiza misine yuniesi gita zarphe beettees messafeka garsera haaththey aadhdhizayssanne orqatizayssa beettes shoora giddonka shuchchati beettosona,

Hassafe bollan deiza misilan yunifeshin aawati naytinne aayati wuri issife kezide karen shiqeti uttigayssi bettees mesan ga ssi aaway kallo oykkides

hayssafe bollan de7iza misile nuni beeshi gita shuchchaynne haaththay beettees haaththe haatheka urqatidayssa eranas tandayettes cililo maatatinne mithatikka beettoasona

hayssafe bolla nu beyiza misiley ichachu asati ha simmi eqqidayssa beyeettes ha misilanka deiza asay issi mala bollara koote aaththidi de7oosona

Hayssafe bolla baggara nu beyiza misiley issi wuronna keeththe bolla oyddo asati eqqidi ooththo ooththishe deizayssa beyeettes ha ooththoyka so keeththe gididayssa bessee.

Hayssafe bollan deiza misiley gita pooqe keeththay bessees fooqe keeththafeka sinthe baggara addebabayey beettees ha addebabayanka gita wazi eqqidi dees.

Hayssape bollan de7iza misile nuni xeellishin wuronna fooqe keeththay beettees ha fooqe keeththas ha baggara bolo keetey daradarettidi deees sinthe baggaraqa biittay keemettidi deees

hayssafe bollan deiza mishile nuni xeellishhin daro asati haanne gede biza asata bessees entafekka dharze xarze baggara makinati beettosonna

Hayssafe bollan beyiza misiley usuppun asi ha simmi eqqidayssa beyettes ha asatikka gamo dungus zamayo may'di de'osona enta giddofe issiniya indokko

hayssafe bollan de7iza mishilen nuni xeellishin ichacho asati ha simmi eqqidayssa beyeettes he ichacho asatappeka issi niya indokko entafeka guye baggara muuze beetteesmuuzappeka guye baggara dalga wori beettees

hayssafe bollan beettiza misiley daro asata shiiqo bessees ha asatappeka sintha baggara dizay intas issi wazna shishe ha simmidi de7oosona inti uttidayssati qasse gede inta bolla simmidi inta siyishe duussona

hayssafe bollan nu beyiza misiley daro asati ha simmidi yishe deizayssa beeettes ha asatappeka daroy manaxire be ayfen aaththidi de7oosona entikka be bollan goofa dunguza pooda aaththidi de7oosona

Hayssafe bollan nu be'iza misiley usuppun asay ha simmi eqqidayssa be'eettes ha usuppun asati daro puuto giddon eqqida ha puuthoyka tukke putokko

Hayssafe bolla nu beyiza misiley ha simmi uttida poschere beettees ha poschereykka naanu yesetoch hubes salon giza xuufera deees a xuufappeka garse baggan dumma dumma hu7e ooso aynateti di oosonna

hayssafe bollan de7iza misile nuni xeellishin issi inda ha simmada uttidayssa bessees ha indiyakka be bolla samayenne karetha wone aaththada de7awus izakka be ayfe manaxire aaththada de7awus

Hayssafe bollan dewixa misile muks konqisiza pirde keeththan asa pirde somay'o may'izayssa may'di shiiqetidi utti dayssi beettees hessanka addetinne indofi wuri de oosonna

Hayssafe bollan deiza muysinne pirdesoy oyde kezidi issi macara issi addera ississa beyishin moyfo issoy issa phessishin deees inta sinthenka.

Haysafe bollan deiza asati dumma dumma may7o may7ida asati shiiqi uttidayssi betteys hayssanka makelaakeya mandaya may7o may7ida asati diyoosa inta sinthenka aaththey giigetti uttedes.

hayssafe bolla nu beyiza misiley issi addey ha simmi uttidi waraqati xeellizayssa beyettes aaddafekka sinthe baggara shimelis cora parphi giza xuufey deees izappeka garse baggara yekeftena pirdibeet pirezident giza xuufeykka deees

heyssappe bollan dumma dumma ootso othiza asati betetes issi indiya gaarera iitatha kadagas issimi asay qase madabarara maqamekewathushe de'ees festalera

hayssafe bollan de'iza misiley nus bessizay daro asati shiiqeti bedere geeshizayssa bessees hayssatappeka sinthe baggan de'izay addetakko ha addetikka ha baggan deizayssati nam'ati karetha mayo maydi de'oosona

Hayssafe bollan nu beyiza misiley daro asati shiiqeti eqqidayssa beyeettes ha asatappeka daro asay qushasha pittishe deees ha qushashaykka daro beettizay fistale qushasha gididayssakko.

hayssafe bollan deesa misil ayunibershi asati saappe adabaran maata hathizayssi beettees a maataykka gita kaame yidofeessiyadey eqqidi yeggishe deees

Hayssafe bolla baggara nu beyiza misiley daro asati shiiqettidi deizayssa beyeettes ha asatappeka laapunati sinthe baggara beettosona entikka ba kushen akafanne pito oykkididi oosona.

hayssafe bollon deeza mokaame anifeshon zu7onne bica poykko yelelo balakamedho oykkides hayssaska gummay ushuppono gidida hayssafe anas dandadis

hayssafe bolla nu beyiza misiley daro asati shiiqetidi qoshasha pittizayssa be'eettes ha qoshasha pittiza asatappeka daroy issi mala gawone bollara aaththidayssa bessees

Hayssape bolan de'za missilen inte ganfe asaabe aulara oyssachi tokkisa mankifo niida derise geytoysalsifa silken ka'es

kafayssafe bollon deizamossinne asay payda mitawqe goyetana mena hangistey eriso kessidayssi biittees hayssanka paydon ichacappe daro asati beettishe de7ooson

hayssafe bolla baggara nu be'iza misiley heedzdzu nayti ha simmidi eqqidayssa be'eettes ha heedzdzu naytappeka issi indiya issi addas sixoota immizayssa bessees

hayssafe bolla baggara deiza misiley samay waraqate bolla biheraawi metawuqiya nashinal aydi erasachun lewuxu yetimsate du giza xuufera deiza issi naa fotografe deees

hayssafe bollan beettiza misiley nam7u addeti uttidi ha simmi deizayssa beyettes izappeka entafekka issi nay maygirafoone oykkidi haasayishe dees issi nayqa kushe baqqishe dees

Hayssappe bollan diza misile diza asata nuuni be'ishin heedzdzu sinthan utida asati beetosona. Hayssatappekka nam'ati zo'o shuraabe mayidi manaxire aatidi de'oosona. issi nayiya kareththi mayawus.

hayssafe bollan addisaabeba misteriya dire gidida abebe adaanacha issi paranja addara eqqada poto dendidayssi beettees izay achchenka tophiya bayndiraydee

hayssafe bolla bilxeginna partedoorike giza gita misile woykko pichere ekkidi asati kidideesi beettees makinayka beettishe dees

hayssafe bollan deiza misilay nuni seelishe utto asay eqqidi deiza hayssa beetta haerintho hasarappa nam7ay sintha bakara lojjidi beetosuna intikka ba kushan gurtuqo oykkidi deyoosa

Hayssafe bollan xibabe hoykko dunguza xibabe may7ida issi indiya beettawus iziyachcharakka xibabenne dumma dumma may7o may7ida asati doosana dunguza qoobe uthida aawatikka doossana.

Hayssappe bollan issi giita woykko adusse kaamey beettees. Ha kaameza bollakka issa adde pirashe oyikkidi utti dees. Kaame beenika cililo mithi beettees.

hessafe bollan ooratha edisoe beettes haysseta jubuti oge beetettiza awuroppidane oge saamintan tammannu lappun diza kancie gidanae

hayssafe bolla nu beyiza misiley daro asati shiiqeti issi addarashe giddon eqqidi deizayssa beettes ha asatikka ubbay ba kushen waraqate waraqate oykkidide ooso na entafeka sinthe baggara karetha gawone aaththidi enta bolla simmida addekka beettees

Hayssafe bollan beettiza misiley ha simmi uttidi deiza daro asati beettosona eetappeka sinthe baggara heedzdzu asati uttidi de7oosona heedzdzatappe nam7ay adde gidishin issiniya indokko

Hassafe wodilan de isamiskanonibeeshin gooththa shurabe may"i danne qoofe gooththi woththida asati puudenne duuye simmidi ottidi haasayizayssanne benta qofa laamettizayssi beyanas dandadis

Nu hayssafe bollan de'iza misilin nuni beyishin asati issife kezidi madrake bolla eqidayssa besseesi macati qamise mayidossana addeti qase kumetha mayo mayidi de'oosana

Hayssafe bollan deiza misinay na kowaaseka iza kowaaseka anchati beettosunna hayssatikka samay medho migana may'di meeda giddon deizayssa bessees bagkay hokkin bagkay eqqites.

hayssafe bollan deeza misile munibeshin issi aaris addey issi aarisi addey manaxira aaththidi zo7o booththa qomanethidi haasayi shiddidayssa maynsi misile gessees

Hayssafe bollan deiza misile meni beeshin anjettida tamareti beettosona hayssatikka issi mala may'o may'idi deettes inta sinthenka lo'iza zo'o ciisha xaraphe bolla uttidi dees.

Hayssappe bollan nu beyiza misiley issi inda ha simmada eqqidayssa bessees izippeka guye baggan daro asati eqqidayssa bessees ha indiyakka maygirafoone iis oykketin haasayashi de7awus.

hayssafe bolla nu beyiza misiley ichachu asay issife shiiqeti uttidayssa bessees ha ichachchu asatappeka issi nay itiophiya aysso aawa dtor ahimede aabikko

Hayssafe bollan deiza misile nuni xeellishin daro asati shiiqeti eqqidayssa beyettes ha eqqida asatappeka sinthe baggan dizay gamo dunguza may7o may7idi deizayssa beyettes enta giddofeka issi nay be kushen irbaanenne maqase oykkidi deees.

Hayssafe bollan deiza misile nuni xeellishin ichachu asati shiiqeti uttidayssa beyeettes ha ichachu asatappeka issoy paranjekko issoy qasse itiophiya xeqilay ministere ahimede abiikko

hayssafe bollan beettiza misile nuni xeellishin ha simmi eqqidayssanne uttida asati beettosona ha asatappeka sinthe baggara deiza asati heedzdzu asekko eetikka ubbati manaxire be ayfen aththididi oosona

Haysafe pude baggan nu xeelliza misiley usupu macanayti ha simmidi qamise may7di eqqidayssa beyeettes hanko asayqa gede simmi entafe xeellizayssa be ishin entafeka guye baggan yepolisi qengiza xuufera gita xuufe xaafettidayssa beyeettes

Hayssafe bolla nu beyiza misiley daro asati shiiqeti uttidayssa beyeettes ha asateppeka daroti gamo dunguza may'o may'di deeettes hankoyssati qasse gamo dunguza pooxa aaththida.

Hayssafe bollan paydon ichachu asati beettettes issi niyakka ba huphe bolla shaashe shira yegga xaaxadus hannaka musilimekko issi addeyka mule kareth may'des.

Hayssape bollan deessha missine unibeshin iidzdzo asati beetosna issin miyaka musilime ammano kaardizayssa iza ba hu'en xaaxida shaa shaapi dendidi erana dangayettes.

Hayssafe bolla nuus beettiza misiley daro asati shiiqettidi eqqidinne uttidi deizayssa bessees ha asatikka ha simmidi eqqidinne uttididi oosona intafeka guye baggara lo7iza keeththey de7ees

Hayssafe bollaan nu be7iza misilen daro asati eqqidi de7izayssa be7eettes he daro asatappeka issoy enttas nasho nashishe dizayssa be7eettes enttafekka guy e baggaara dalgga axirey beettees.

hayssappe bollan de'iza misile nuni xeellishin daro asati shiiqeti eqqidayssa beyeettays ha asatappeka enta bolla simmi eqqida issi asi deees izi addeyka booththa ambasadere aththidi deees

hayssafe bollan nu beyiza misiley nam7u asati ha simmi eqqidayssa beyettes ha asatappe issi naa indo gidishin issi nay addekko adde karetha ambasadere may7di deees indiyaqa zo7o ambasadere may7adawus

hayssafe bollan deiza misila nuni xeellishin alam7aqefe debdabe maxaafu diddir haya haya siddist giza xuufey de7ees izappeka garse baggan issi indona7i miicashe deizayssa bessees

hayssafe bollan deizayssa nuni be ishin asati wothe wudidire woykko woxanchati beettosona hayssatikka issi bessen ooththizayssa beyoyetes

Hashdafey bolla nobeysa motine heedzdzi oosafe haasimekebisa gidettis dayheechcho hitappeta issi nay poolise mayo may7agidees ha poolise mayo may7agi deesadeka ba kushen gashinaa weqqidideees

Hayssafe bolla issi makida kiyana mada adde magirofoone oykkidi deideessi beettis haadda sinthenka dumma dumma komputarenna dabdarethara deegettes.

hayssafe bollan heedzdzu issi mala mayo mayida adde asati zokko zaare eqqidayssi beettees inta sintherakka gita oge giigissiza kaamey de'es hayssika doozore geetettees

hayssafe bollan deiza misile nuni beyishin mekelakiya malaya may7o may7ida addey eqqidi ha xeellizayssi beettees ha addeykka sinthen magirafooney uttidi deees

Hayssafe bollan nam7u makalakiya malaya may7o may7da asati beettosona hayssatikka qoobekka woththida inta guyerakka nam7u hara may7o may7da asati de7osona.

hayssafe bollan deyisa asatemanbeeshen issi aawa podiseynne dunguza qoobe aaththidade gaabe mensi shedhizassi geettees intesupuerakkaede hara asi dees

Haysafe bollan nu be7iza misile daro makinati dardarettidi eqqidayssa be7eettes;ha maakinattikka poolise makina gididayssa erettes;entapekka guye baggan gita dalgga sohoy de7ees.

Hayssafe bollan deesha silemoobeshi makalaakiya maamayida asati shiigeti uttidi silxana kizays sifeettes hayssanka ma jannaadde wuri de7oosona

hayssafe bollan de7iza misile nuni xeellishin daro asati shiiqeti addarashe giddon uttidayssa beyeettes ha asatappeka sinthe baggara deiza usuppunati poolise komishine gididayssa bessees

Hayssafe bollan geesa misine nomibeeshi nam'u mekelagiya mayomayida asati beettosana inte guerakka hara mayoo marida nam'u asati uyde bolla ottidi deizayti beettosa

hayssafe bolla baggara nu beyiza misiley daro asati shiiqeti eqqidayssa beyettes ha shiiqeti eqqidayssapfeka ha baggan deizay gamo cimata gididayssi eretees gamo cimatappeka pooliseti maata ekkishe deoosona

hayssafe bollan de iza misile nuni xeellishin daro asay shiiqeti uttidayssa bessees ha shiiqetidi uttidayssateppeka daroy tirafike poolisekko entafeka sinthe baggan de iza heedzdzati ba sinthen qoobe wothtida

Hessafe bolla buro keexetishe diza keethe beetees axaxati fe diga kiechchachinta cilile maatadi dolidosana asatika paydon darokko.

hayssafe bollan paydon ichochappe daro asati eqqidi kushe oykkidayssay beettees issi aawaykka ba ayfe bolla manaxire woththidi de7ees

Issafe bollan man'on da asati geechkhoosinna hensatappe hissi meaakka dunguza cigabe maanadus izi sunthayka yaddo tegenesu gietettawus hanko rakka molla raahilo

Hayssafe bollan deiza misile nuni xeellishin daro asati shiiqeti eqqidi yeeho yeekkizayssa bessees ha yeeho yeekkiza asatappeka sinthe baggara deizay dandaa immizayssa gididayssa erisees

hayssafe bollan de'iza misile nuni xeellishin nam7u asay ha simmidi uttidayssa beyeettes ha asatikka xuufe xaafishe de7oosona entafeka sinthe baggara be gammozon birbirkatama giza xuufey beettees

Hayssafe bollan dumma dumma may'o ma7ida gaxxare asati issifi shiqidi uttida assa beyo dandaas uttida asatikka dumma dumma miishi banta kishe meykkidisona issinnay qoncora ekkida.

hayssafe bolla nu beyiza misiley oyddo asati shiiqati uttidayssa beyettes ha oyddo asatappeka issoy itoophiya ayso aawa dor ahimede abi geetettees

hissafe bollande isa misin inibeesion sinthen issi samay koote may7ida addey uttidi dees iza geyenka dumma dumma may7o may7ida daro asatide oosona issi aawaykaba kushe masqala olkkides

hayssappe bollan de7iza misileza nuni be7ishin musilime ammano kaliza asati bantta bahile bonchanas gigiti eqqidosona entta sinthankka kathaynne ushay bettees

hayssafe bollan beettiza misile nuni xeellishin daro macati shiiqeti eqqidayssa beyeettes eetikka ubbati be kushen oykkidayssindene dogiza waraqate oykkidi de7oosona

hayssafe bollan de7iza misile nuni xeellishin daro asati shiiqeti uttidayssa beyettes shiiqeti uttidayssafekka ha darzen de7iza issi aaya beettawus ha ayiy akka booththa shamize aaththada de7awus

tafe bollan deeza misikamoni geeshin kita mango mita karsen aaytiq amisenne dumma dumma xibabe maydi banta kushen waraqate oykkidi eqqidayssi beettees baggayotikka bandawoqhen shaashe qacceda

hayssafe bollan de'iza misile nuni xeellishin heedzdzu asati ha simmi eqqidayssa be'eettes entafekka issi nay maygirafoone oykkidi haasaya haasayishe de'izayssa be'eettes

Hayssafe bollande iza misile nuni xeellishin daro asati shiiqeti eqqidayssa be7eettes ha eqqida asatappeka heedzdzu asati qexayu jeginetachini ekonomiyawi lu7alawinnetachin giza xuufe oykkidi do7oosona.

hayssabe pude baggan nu xeelliza misiley addisaa ba layfe giza xuufey pude baggande ishin adanech abibe geetettiza indiya ha simmada xeellawus

hayssafe bollan deiza misile nuni xeellishin daro asati daase daasettidayssa giddon eqqidi deizayssa beyeettes ha asatappeka sinthe baggara deizay laapun asatakko entafeka heedzdzay gamo dunguza shurabe aaththidi de7oosona

Hayssafe bolla nu beyiza misiley daro asati shiiqettidi keeththe sinthen uttidi deizayssa beyeettes entafeka sinthe baggara ha simma uttidara indoko.

hayssafe bolla nu beyiza misiley issi addey ha simmi uttidi haasayizayssa beyeettes ha addeyka samaye shemize aaththidi deees izappeka sinthe baggara ajenday dooyeti uttidayssi beettees

Hayssafe bollan de'iza misilen nuni xeellishin issi addey puuthu tokkizayssa beyettes ha addeyka itiphiya aysso aawa dr ahimede aabi geetettes.

Hayssafe bollan deiza misile nuni xeellishin heedzdzu asati beettosona ha eedzdzatappeka nam7ati kushe denthidi qaala gelizayssa bessees ha entafeka guye baggara daro aynate banderati de7oosona.

Hayssappe bollan heedzdzu asati beetoosa ha heedzdzu asatappeka issiniya mace gitishi nam7ati qasse addekko macera issi adera banta ayfe bolla manaxire wothidi de7ooso.

hayssafe bollan deiza misile nunibe,shin issi gita haaththey woykko shoorey beettees killerakka iza bolla iidathan yaana mala asay giigisi oottisidayssa heyssa misilappe pheyanas dandadis

dayssafi bollan deizama sine iunibeshi kaame giddo keydi asati wode eqqidi budde xeelligayssi beettees kaameeka yelelo7o mala gididayssa bessies

Hassafe bollan diesa misoleoni beyesu issi gita ohi gibsizakame zarphe bollarabbizayssi beettees harpha karsenka ham7u asati erqidi dizayssa hayssi miseley taas qoncisanas jangayedas

issafe bollappe ixa misile nilesh telekoomen ooththiza indiya antrese bolla kesada haasay astizayssa be7o dandawoos annaka haarisenne lo7isa harko isinthenka heedr maygirapoone dees

hayssafe bolla baggara nu beyiza misiley daro asati shiiqetidi eqqidayssa bessees ha shiiqeti eqqidayssafekka issi nay sinthe baggara deiza gamo dunguza sharbepude dhoqu usti oykkidayssanne daro asatikka izappe kaallidi oykkidayssa bessees

Zuunnan deiza misiley kalinbesh menariya woykko makinati eqqiza sooy beettees hayssanka dumma dumma medho oykkida makinati deyoosana hayssanka asati gede ha hamettizay beettees.

hissafe bollan deiza wisinen issi indiya zo7o qoote may7ada ba nam7u kushe kiise giddon naaqa aqqidayssi beettiis diziguenqa ara dumma dumma may7o maydaasafi deyoosuna

hayssafe bollan deiza misile nuni xeellishhin efesaare makinappe gita kamey biitta kaachchishe deizayssa bessees asfesare malkeeka zo7okko

hayssafe bollan de'iza misiley daro shiiqetidi deiza asata bessees ha asatikka nam7u pooqe bolla kumidi deiosona entafekka daro asay gashshe naytakko

Hayssafe bollan deiza misile nuni xeellishin nam'u indo asati ha simmi uttidayssa beyeettes entafekka issineya ba ho'en qace qacada de'aws nam'aykka tukkesine ba kushen oykkidi de'oosona.

Hayssafe bolla nu xeelliza misiley daro asati giya giddon deizayssa be eettes entafekka usuppunati uttidi deizayssa be eettes enta sinthenka dumma dumma msameetettiza qati de'oosona.

Hayssappe bolan issi aayiya maata keeththa garssan utada ba kushiya pude xoqqustada didayssi betees. izi guyerakka salena yeeche beetees.

Hayssafe sinthen ekkidiza nam'o asatanu geeshi aawara naara daaggosona aawaykka ba kushin booththa naa shomize oykkidees inte guyerakka cililo woray beettees.

hayssafe bollan deisan misilen issi indiya gammo misile sintsen eqqeda potodindizayssi beettees agamma guinga juure mithati de oosena

sabi bolladi silennan itentifi namu qoosay ha sinnu ekkidayssa beetta nm7o sefappeka issi nay malada gididayssa beyeetta nam7aykka boochcha shura belee faretha sun paathidi di7o

fayssosi bolla de'iya misile nuni xeelle shilam'u nayti haa simmi eqqidayssa bueettes anay'u naytikka gooththa shurage aaththi desi uussana dentappekka issiniya qoobe haaxada de'awos.

Hayssafe bellan pita duge derojaarawe igaasati geepeesana hayssafikka woda giddora dubge izayssa bianamas danbayetis haworayka cihida mithati du7essana.

Hayssappe bolan issi maca nayiya karetha koote mayada ba dalenkka karetha borssa oykkada dembba gidon eqqada poto dendidayssi beetees. hinakka be garssera boththa sure mayda de'awus.

Hayssafe bolan deiza misilenni xeellishin tammanne issi asati shiiqeti eqqidassa bessees ha tammanne issi asatappeka guyen gashe keeththeyka de7awus ha gasheka keeththafeka matan lo'iza lo'iza qommo mithati di'oosona.

Hayssafe bollan deiza mishile nuni xeellishin issi indiya ha simma eqqada foto dendizayssa bessees ha indiyakka dalga gi ta qamisathada de'awus haqamiseka bee dere dunguza masamarey deees

Hayssafe bollan deesa mishilemene beeshi bothamayu mayida garo asati indas quuyera dita woggazumappe haaththay qolettizayssa sinthen eqqi didizayssanaas dandayettes.

hayssafe balyan deeza misilenonigees nam7o indoradera oykketi diqqita ginbe bolla eqqidayssi beettees enga sinthenka meedeynne abbay beettees

Hayssafe bolla nu beyiza misiley gita wora giddon de7iza oge bessees ha ogeykka derejara deees ha derejanka wodhiza sati de7oosona.

Hayssape bollan nu xeelliza misiley gita baase bollan eqqida issi indo na7i beettawus ha indo na7i yakka kushe micada de7awus izippeka guye baggara barzaafe mithay deees

Hayssafe bolla nu beyiza misiley dalga wora giddon deiza issi issi aadhdhidi deiza soho beyettes hasohappeka pooqekeeththe wurona pooqe keethe dalgara beettees.

hayssafe bollan de'iza misile dudi xeellishin issi indiya ha sinthe baggara eqqada foto dendizayssa beyeettes izippeka guye baggan daro nayti de7oosona ha laytappeka guye baggan gita haaththey gogishe deees

hayssafe bollan de7iza misiley issi indo na7iya ha simma eqqidayssa be7eettes hana7iyakka ba kushen bandira booththa bandera oykkada de7awus izippeka guye baggara dalga woray de7ees

Hayssafe bolla nu beyiza misile gita abba bolla de iza issi mithi beyeettes hamithefekka guye baggan mela maati de7ees.

hayssafe bollan nayti nashonal ayde woykko payda ekkanaas giididi salafettidi eqqidayssi beettees asasa sinthenka komputereynne dumma dumma miisheti de7oosona

Hayssafi wullan doyssa asafanami bensin sallafiTido ekki daasati yeetosina haasatanka qurawowet darsatinne dumma dummana meyi daassati yeettosinna

Hessafe bollan de isan silenooni seeltishin daro asiti sallafetti eqqidayssa beeette asallafeti ekqida asa dabbikka bagqay kamu dungusa koppiya aaththi duge ees.

hissabe bollan deizamesila yunibeshon gaammo cimoti issife yiidi salafetide eqqidayssi beettees hayssatikka mazakabettanas eqqidosona dunguza qobe wuthida aawatikka beettosona

hayssafe polmon deyita issaatte karetha poote mayefi wokkigi pason xala garsiya firma woththizayssi bettes eeza malakabisida asaytha hazakabi sheeti oosa hayssa mise neyqqunuxasees

hayssabe bollan deeza mossen inimifeshin gidzdzo asati beettasona hessatappeha han ati addeki dishin issimiya qasse macako issi addeka ba ayfe bolla manathere wothidi deees

hayssafe bolla baggan nu beyiza misiley daro nayti salafetidi deizayssa beyeettes ha daro naytappeka sinthe baggan issi salfan macati issi salfan addeti deizayssa bessees

Hayssafe bollan issi cci maawa yiidi banta eeshoy miishe dizayssi weyettees inta achchenta daro asay deyoosena hayssatikka mazakabe tana siyida asatakko.

Hayssafey bollan deiza misiley daro asati uttidinne eqqidi deizayssa bessees ha asatappeka heedzdzati komputere gorogorishe deyoosona hankoyssatika enta eqqidi xeellosona.

Hayssa fi gogan issi kowaasekawunchay onko woxxanchay geyettes hayssika to7es wottiza woxxancha gidoyssa biana sdandawus miicishe haeshe dies.

hayssafe bollan nu beyiza misiley issi indiya ha simmada eqqidayssa be'eettes ha indiyakka ba kushen maygirafoone oykkada de'awus ba qoodhenka booththa wazi aaththada de'awus

hayssafe wadnan shiiqida anayta noni beesho so7o maalaya maydideyoosona heessatikka kowasekka ansan jirata gididayssierettees hayssatappekka issimay afara samay woote maydi dees

Issafe bolla deizami sileomooni geyeshi kuwase ka hiza nayti beettiosona hayssafe gide bagqanka cirira mithatinne keexettidi wurena keettxeti beetti ittis

hayssappe bollan de'iza asata nu beel'ishin hokkidi sporti ooththiza asati beettosona hayssatikka kuwase ka'iza nayta gidanas dandawosona kuwase ka'ishi mayiza mayokka mayidi dey'oosona

hayssafe bollan de'iza nam7u naytan unibeso nam7u dumma dumma kilabeska iza kowaase ka anjhati beettosuna ha kowaase ka anjhateppeka issin nay guppidi issinaa yedhanas gietti seessi bestis

hayssafe bollan deiza misilen nuni xeellishin issi addey ha simmi uttidi haasaya haasayishe deizayssa beyeettes izappeka sinthe baggara ichacshappe daro maygirafooney eqqidi diza siyishe de'izayssa beyeettes

Hayssafe bolla mugeisemmesidey daraphe bolla uttida silkenne la topphe biettes asilkafeka pude baggan ba dirri maasa mile zeena inne guppiza amaras cora xaafetidi xubdes.

Hayssape bollan deiza asata nun be7eshi paydon ichachappe daro asati adarese wolla kezidi eqqidayssi getettees ha eqqida asatappeka nam7o macati xirabe may7edi ha oykkidosson.

Hyassape bollan de7iza misiley biike iskkiribttoy beetes hayssa yelelo mala karttoonera dizayssa ha misiley bessanas danddayees wodankka aydon ichashape daroy des.

Hayssafe bollan nu beyiza misiley issi indiya ba hu7e melisiza mashinen melisizayssa beyeettes izakka booththa may7o mayada de7awus ha mashineykka malken karetikko

hayssafe pudde baggan xeelliza misiley nam7u mastawusha deftare bessees ha bastawusha deftaray gitar xuufera sine langiza xuufey de'ees

hayssafe bollan de'iza misile nuni xeellishin andi qeni qeraw giza xuufe gitara xaafettida poschere oykkida issi addey beettees. ha addeyka suufe maydi deees. izikka miicishe dees.

hayssafe bollan gita kaame aspalhara ha izayssi beettees afarakka mithatinne dumma dumma cililo miisheti beettosona bajajjeynne haratikka beettoso

Haysappe bolan deyiya misiley gita cadame gido asay gelishenne intidesappe hara besi banaw gigitishe deyssa bettes karera xelishin betishe dosona.

Hamissafe gollan dees inisida hin deachi duma di makamati sinxiditi waassi geetees haassi kaana cuppe duma dilaomidhe ikidite oossalo eqqidite doosala.

Hayssafe bolla zo7onni karetha meddo walaqa oykkida gisharto baaskiza xaafettidayssi asata issi bessafe hara bessi ekkidi efishe deees hayssika adusseko.

hayssafe zullan deiza kaametin woykko issi kaame bolla mekelaakiya asatikizi utti dayizayssi beettis ha kaamekka beyanaska lo7o nayssa iitatha kaameka

Hayssafe wollan deiza kaamar uotha miapurikidatamigidishin issi addeyka izabela eqqidi paaththe kussishen mecishinne geeshi shotizayssa misiley bessees

hayssafe bollan de iza misile nuni xeellishin gita kamey beettees ha gita kame malkeka zo7onne pude baggay qasse galal7o malakko ize bollaka hissi indiya eqqada dawus

hayssafe bolla de7iza mishshi gita kaame woykko ayssos giza kaame bolani paydon laatamappe dariza asati shiiqettidi kaama bolla eqqidi bizayssi beettees

hayssafe bolla nu beyiza misiley daro asati issife issi ukulen saykile laaggana gish deizayssa beyeettes ha saykile medhoykka cililokko izappeka ha baggan deizay ambasadere may7idi de'es

hayssafe bollan beettiza misiley issi addey ha simmidi saykile bolla uttidayssa bessees ha addeyka ba hu7en qoobe aaththidi deees izappeka guye baggara hakkidi maata keeththey deees

Hayssafe bollan deiza misile nuni xeellishin daro saykileti issife eqqidi deizayssa beyettes ha saykiletaska medhoy cililokko eizappeka guyen daro asati beettosona

Hayssafe bollan deiza misile nuni xeelli shingi taa baase giddon salafetti geliza asata beyettes intaka gelthizay trafike pooliseta gididayssa bessees.

Ysafe bollan deezam sine nolbeeshon zo7oome dhohechida kaame beettees atamis ka oyddu boommoy dees kaame giddonka nam7aasati uttidi de7oossana kaameyakka beyanas keehepef awas

Hayssafe bollan de7iza mishila nuni xeellishin gi taa baasey beettees ha baaseykka sunthay bishoftu baas geetetti xaafettidi deees izaska malkey garse baggara zo7o bolla baggara galal7o malkey deees

Hayssafe bollan nu beyiza misiley saykile ha simmi eqqidayssa beyettes ha saykileykka cililo qalame ti7ettidi deees izappeka guye baggara gita daasey daasettidi deees.

hayssafe bolla nu beyiza misiley issi addey sinthe baggara eqqidi deizayssa beyeettes izappeka guye baggan lemengistawi agagilotoch andena mircawo giza xuufey deees ha addeyka itiophiya aysso aawa dr abi amedekko

Hayssafe bollan nu be7iza misiley gita makini haa simmi eqqidyssa be7eettes ha makina malkketka kareethiko karetha bollaka zo7o qalame sintha baggara ti7ettidi de7ees.

Hayssafe bolla nu xeeliza misiley gi taha horphiley salora paallishe dizayssa beyettes ha horphila sunthayka itiophiyan gees garse baqarakka itiophiya baynderay de7ees

Hayssafe bollan de iza misiley addise makinya shillimate asas imettizayssa bessees ha shillimatappeka sinthe baggara oyddu adde asati eqqidi de7oosona.

Hyassafe bollan buro keexetti shediza keeththay beettas ha keeththa garsenka mithay xawualaynne dumma dumma miishati biigettini uttidayssi beettes

hayssafe bolla keehepi lo7iza kita sohoy beettees hayssika zo7onne boththa medho qalame nam7anteettidi iita lo7ees matanka ciillo mithay beettees

hayssappe bollan de'iza misiley eriso kessidayssi beettees hayssa erisakka kessiday nohe rilistete gizayssa hayssika keexxidi bayzosono laapun tamu ichchachchu persente kanche ciggidi ekko dandayatti

Hayssafe bollan deiza misile nuni xeellishin gi taha pooqey deizayssa beyettes ha fooqeyka mabiraten kumidayssa bessees fooqappekka sinthe baggara gashe woray beettees.

hadhisafe bollan deiza keeththe gita milumiza keeththe gididayssi beettees hissa keeththa sintinka so7o ciisha pudhiza gita cinido ciisha geettes

Heyssafe bollan deesa misidan yunifeshin etika keeththay beettes hagita keeththa achchin ga geelo midho ykkida gitay wozay beettes keeththiza keexettidi ulibenna

Hayssafe bollan deiza misile nuni xeellishin heedzdzo asati shiiqidi haasayizayssa beyeettes ha heedzdzatappeka issi niya indokko indiyakka be qoodhe bolla samay baajje aaththada deizayssa beyeettes

Haysafi bollan deezams indeshin nudere topphea issintho katamo gidida agisaaban woykko tungan keexxetti aggita keeththe beettees hayssaska guyera hara dumma dumma keethetti duos.

Hayssafe bollan deese misilenugeesh issi gita sohoy beettees soha sintenka hara gita sooy beettees nini waggara qasse cilila mithatinne dumma dummas keeththoti beettettes.

Hayssafe bollan buro awoseti shediza keeththey beettees awosetti shediza keeththeykka gitanne dalga gididayssa hayssafe bollan deiza misile xraas qoncisanas dandayides

hayssafe bollan deiza misiley gi taafoqe oosetti wuronnayssa bessees hafoqan sinthe baggara daro asati de7oosona ha daro asata giddonka makinay deees

hayssafe bollan de7iza misile nuni xeellishin gita pooqe gita pooqeti issife shiiqeti deizayssa beyeettes ha pooqetappeka sinthe baggan de izay booththa qalameti ettidayssa beyeettes izappeka guye baggan de izaysi oosetti wurerenna

hayssafe bollan shiiqida asati timirte ongi anjettidi banta karetha may7o may7idi de7oosona haasatappekka baggay uttin baggay qasse iqqidi deees

Hayssafe bollan de'iza misiley nuni beyishin gita keeththe giddon nam'u asati geli eqqidayssi beettees ha asatikka adde gididayssa hayssi misiley qoncisanas dandayides.

hayssafe bollan deiza asati tamare soydi gelanas dormizareppe qulbe ekkanas salafeti eqqidosana banta shandakka saan wothidi de7eettes

Ayssafe bollan deiza nayti tamareso yiidi timute kaallizay si geettees baynta kushinka maxaafe oykkidi de7ooson issi naaya paynta giddofe haaxhellashe deus

hayssafin bolan dee isanayti maxaafa keeththen uttidi maxaafa mabbabizayssi beettees halaytikka haydon oyda nayti beettoosan xaraphe bollakka dumma dumma maxaafai utti di diyoosa

hayssafe bura misi indiya dootha mayoo moyada ekkidayssa ukesis hannaka tamareson eqqada de7amus hannaka mangisti tamareson astamare gidoyssa hamisene dinqesees

hayssafe bolla baggara nu beyiza misiley tamare nayti timirteson uttidi tamarizayssa beyettes ha tamaretikka buro gashshe naa gididayssa bessees inta astamariyekka sinthe baggara uttada inta tamarsashe deawus

hayssafe bolla missi indiya shemmisi maya eqqada haasayi fayssi beettees ha indiyakka izis du7e baggara pottha saleday beettees hu7eska artera darettadus

hayssafe bollan deizen istineigeeshi gashsha nayti winu permeoepo tamare somoomayedi tamareshon tamarishon astamare oy shawuchi zaaranas kushe densizayssi beettes

Hayssafe bollan deiza misile nuni xeellishin heedzdzu asati ha simmi eqqidi foto dendizayssa bessees ha aatika asati anjo anjetishe may'a may'di de'oosona ba kushenka abeba oykkidi de oosona.

Hayssafe bollan deiza misile nuni xeellishin issi addey ha simmi uttidi deizayssa beeettes ha uttiza dafekka sinthe baggara maygirafooney deees izappeka gugarse baggan ato7abiyot demise wadire giza xuufeyka deees.

hayssa pe pude baggan nu xeelliza misiley issi adde ha simmi eqqidayssa bessees ha addeykka ambasadere maydi deees izikka ba kushe waraqate oykkidi deees

Hayssafe bollan deiza misile nuni xeellishin daro asay beettees ha aasappeka daro nayti tamare nayta daggosona entafeka giddo baggan qeeyga a asayikka dees.

Hayssafe bolla nu xeelliza misiley tamare nayti olayne patana pattanetishe deizayssa beyettes inta giddofekka issi nay ha xeelli miicizayssa bessees

Hayssafe bollan deiza mishilen nuni xeellishin daro tamareti bayntafilen giddon deizayssa bessees ha naytikka muletikka boththa shamize aaththidi deoosona.

hayssafe bollan gita zarphe bolla daro asay shiqidi eqqidayssi beettees iza garssera qassi haaththey bishe dizayssi beettees guyerakka daro kaameti shiiqidi doosona.

haysan bollan diza misile oki ooththiza asati beettosona ha oki ooththiza asatikka asmaltan dhawuyanne dumma dummaneshaza gigisidi lujji shenne wugisi shete oosana

hayssafe bolla issi motorey beettees motera achchenka eqqida hara hara asati beettosona inte guerakka cililo mithaynne keeththey beettees

Hayssafe bollan deiza gita oray beettees hawa ranga gita zarphe de7ees zarpha gaserakka qita haaththey aadhpdhizayssa hayssi misiley qoncisanas dandayees.

Hayssappe bollan shiiqida misilen nuuni b'shin paydon ichachappe daro giddonna asati woykko ichashappe daro asati eqidi de'izayssi beetes. Issi inddiyakka karetha shuraabe mayadus.

hayssafe bollan de'iza misiley issi gita kaamey ha yishin beettees ha gita kaamappekka sinthe baggara motoren deiza addeykka beettees motoreppeka ha baggan deiza addeyka beettees

Hayssafe bollan deiza mishile nuni xeellishin gita ha kaamey biitta bookkizayssa beyeettes ha biittaykka bookketidi sinthe baggarakka dooretti deees ehakamappeka guye baggara asati beettosonna

Hassape bolla delizamisinne asayti dendidi oge giigisizayssi beettees oga giigisshenne oge bolla shuchcha licidi doori shedizayssa ayssi nisinne qoncisees.

Inaeiraetayeehayssafe pude baggannu beyiza misiley gita kaamey ha yishe deizayssa bessees ha yishe deiza kaamey peka duge baggara dalga woray beettees hawora ekagede baggara gita gita zumati beettosona

hissafe bollan deessa misile minbeessin kaameti issife salafeti eqqin issi poolise issi kaame issada haasaysiza issi beettes issi shamizenne karetha surama7idadey dees

hayssafe bolla nu beyiza misiley ambulanse essidi haasayisiza pooliseta bessees ha poolisetappeka issinay ha simmidi eqqides hankoyqa ambulansa haasayisishe de7es

hayssafe bollan de7iza misile nuni xeellishhin dalga aspalte beessees a aspaltafekka gede baggaranne ha baggara guuthe guutha worati de7oosona haworata giddonka sohoy beettees

Hasafe gorlan de iza asatappe issinna amba doyyidi atha yulas g ds anko asati askuyera kaamera daqqanedi iza futo denthosana

hayssafi bolla issi indiya basilaame dabba huda bollaka zo7o shaash haathada ducce herkanekada haaththe tikkizassi beettees haaththe tikkiza yarqanetikka heetzda

Sabe gudunan de ifessi hudalay atde widisaaba oweykko dunday giddon aaththey kuddagu gidiza besse guloyizayssi asay hayssan wiidi wota dandiza besse beettees.

hayssafe bolla baggara nu beyiza misiley daro asati shiiqetidi deizayssa beyeettes ha asatappeka nam7ati haatte duuqidi ba kushen oykkidi uyizayssa bessees guye baggarakka enta foto denthiza asaykka do7osona

hayssafe bollan deiza misile nuni xeellishin daro asati eqqidi deizayssa be'eettes ha asatappeka sinthe baggan nam7u asay bambafe haaththe uyishe deizayssa bey'eettes

hayssafe gollande sa mishilen nigeishin samaynne marco mala medhoti ettida issi sohoy beettes izaashchennenne guye bagganka cillilo mithatinne maatati beettishe deyoossa

hayssafe bollan de isa misilinni xeellishin issi naa7iya ba hu7hen shaashi xaaxada zo7o shurabe may7ada yaada haaththi tikkizayssa beyanas danda7oos iza tikkiza jarkame tikkiza samay medhokko

hayssafe bollan de'iza misiley shoore gita shoorey duge gogizayssa bessees ha shoorappeka gede baggan muuzey toketidi de'ees ha muuzappeka gede baggan wooray de'ees

hayssafe bollan de7iza misile nuni xeellishin daro asay beettosona ha daro asatappeka sinthe baggan issi indiya beettawus ha indiyakka ba kusha meecettash deawus beeshu7a bollaka qoobe aaththada deyawus

Hayssafe bollan deiza misile nuni xeellishin issi indiya gita bamba bolla eqqada haaththe tikkizayssa beyeettes ha haaththeyka heedzdzo baggara gogo dandayees.

Hayssafe bollan de7iza misiley oyddu nayti eqqidi deizayssa bessees ha oyddu naytappeka nam7ay indokko nam7ay addekko nam7u addetikka booththa may7o maydide7oosona.

Hayssafe bollan de iza misilay nuus bessizay mengistawitta qoaamat giza xuufera deiza issi sendereje bessees ha senderejappekka garse baggan ya arbaminci katama wuhanna fessash agalgilo dirijjis giza qashe armidibettawus.

hayssape pude baggan nu xeelliza misiley xaaxetti xaaxettidi xaaxetti xaaxettidi de7iza haathee biza tuubbo be7eetes;ha tuuboykka daro boothan xaaxettidi de7ees.